Niraba ʒi teebuli karili gbuni so ʒɛ bi tooni ka yɛ liiga sabinli ka o zabiri nyɛ zab sabila ka piigi o nuu tiri dikpuni piɛlli zuɣu gilaasi nim bɛ duu maa ni n ti pahi laati nim bɛ zuɣu saa foon nim bɛ bi tooni

Paɣa n ʒiya ka yɛ liiga sabinli ka gbaagi o zabiri lo agogo ga o nuuni o nuhi ayi pa labtop zuɣu o tooni ka ʒi kuɣu vakaɣali zuɣu loori nim bɛ o nyaanga ka gilaasi nim bɛ o nyaanga

Niriba tam chemsi ʒee zuɣu bɛ tamla setilati kara zuɣu tihi be bɛ nyaanga ha yili be bɛ nyaanga ka penti zaɣa dozim hama do tingbanni.

Doo n ʒɛ Duu ni ka kpa ninkpara zipili piɛlli ka o pili ka sitiri dozim baɣa o boɣu o yɛla chinchin niɛma ka gbubi baaji ʒiɛ kolba nim bɛ duu ni ka adaka ʒiɛhi ʒiya

Loori kara n nyɛ sarati ka shɛli lu n do palli zuɣu niraba ʒɛya ka so pili zipili dozim ka yɛ liiga sabinli so ba moto bɛ palli zuɣu ka

Loori ʒiya ka niriba tamtam di zuɣu ka shɛba ʒe zuɣusaa ka shɛba gba za tiŋa ka so pili zipili sabinli ka so pili zipili piɛlli niriba pam n-galisi be nimaani.

Bihi n ʒiya ka bia so bɛ tooni ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi gungoŋ o piri namda dozim bia so gba ƶɛ nyaangi sa ka yɛ liiga piɛlli ka di nyaangi booi zaɣ sabinli ka gbubi bolli

Niraba ata n bɛ teebuli gbuni ka bindira ʒɛ bi tooni doo kpa ninkpara ka bia zaŋ bindirigu niŋdi o nolini so gba ʒi nyaangi sa gilaas nim bɛ teebuli n ti pahi pileet nima